Babaandu babili abakwarire kyimi jacket boosi abaandu bano bali ni inyeeni mumakhono kabwe inyeeni ino bamakhuki'aba ukhwama mumeetsi .

Sifwo musiiru mulimo kimisaala kimikali, mwabamo ni tsi tent tsitsombekhibwa mungeli iye tsinzu. Mulimu tsisoolo tsimboofu ni tsifwiti. Tsimboofu tsino tsili tsinzofu tsimboofu ni bufwiti ubwaana bwatsyo. Tsili khukenda atwela, sifwo sino sili khubonekhana nga i'gamepark

Kimisaala kili khubonekhana nga kamateeka kamakali ate kamateeka kano kha katsowa bulayi, kalimo tsinyengo, tsinyengo tsino niyo isi kakandi karuburiramu.

Kumudaala kukukulisibwakho bibindu bikaali mumuli tsinyaanye, tsitsawewa bulaayi, muli'carrot, mumuli watermelon, mumuli kamarofu ni'bibindu bibindi bikaali, mulimo bakhasi babekhalemo babakulisa warawo isibawa sisinini nga sili tsimanvulu

I'motokha imboofu iye tipa ili khutsukha marram khu lugudo. Iliwo i'tractor khundulo ili khuyasa marram yuno. Lugudo luno lutsa khuba lumiliyu nga balusinyiile.